Inengi labomama elisebenzayo liyathatha abantwana babo libatshiye ezikolweni lapho abayasala besidla khona ilambazi loba isitshwala bephekelwa ngumbalisi wabo osebenza ukubagcina.

Ababalisi abajwayele ukuqhatshwa ezikolweni zabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bajwayele ukuba yizalukazi laba basebenza ukufundisa abantwana bebakhangele ukubana badlile na lelambazi.

Abantwana bahlezi bayisigombolozi bayadla esikolweni sabo lapho abatshiywe khona ngabazali ukuze babathathe ntambama. Betshone besidla ilambazi lamanamunede kanye lakho konke okumnandi.

Kulezi insuku isifazana siyathanda ukudinga imisebenzi, lokho kwenze abantwana becina besiyasala ezikolweni zokugcina abantwana abancinyane. Bayabe besidla ilambazi bephinde befundiswe ezinye izinto.

Abantwana ababili babambisane iditshi elozinto phakathi. Lokhu kubeyenza behlale bekhuthele Ikakhulu nxa besase giledini elingaphansi kwelesikhombisa.

Abelungu bathi umhlaba uyisigombolozi lathi bantu abamnyama ngobuthutha siyavuma ngoba asazi ukubana kuliqiso elinganani. Bona ukuthi babona njani njoba behambela phezulu kwazibona

Abantwana besikolweni abasezingeni eliphansi esikubiza ngesilungu sithi yiprimary school bagqoke bagqoke amauniform abo ayikhakhi amankazana labo bagqoka amauniform abo angumbala oyisibhakabhaka

Omabonakude abajayele ukufakwa ezikolweni .Bayathanda ukudwetshwa ikakhulu emidulini efanekisa ukubana kuqakathekile ukuthi abantu babe labo .Abantwana abasoke behluphe abazali ezindlini befuna ukubona labo mabonakude .

Izitina ezinengi ziyabe zizibomvu njalo ziyakhiwa zifakwa isamende ikakhulu ema primary school .Umbalisi uyathatha iphetshana elilombala olithanga adwebele abantwana ibhola, isitulo, isihlalo kanye lokunye ukuze ziphangise ukuzwisisa nxa ebafundisa

Esikolweni sabantwana abasezingeni eliphansi esilibiza ngokuthi yiprayimari skul kwejwayele ukuba lezingwalo eyehlukehlukeneyo. Abadala emakhaya yibo abayabe bekhiphe lezo zimali ukuthi kuthengwe ingwalo lezo.

Esikolweni sabantwana abasezingeni eliphansi esiyibiza sithi yi primary school bayathanda ukuhamba beyekuma bebe liqembu lapho okuyabe kulelembu lona esilifakwa phezulu esilibiza ngesilungu sithi yiflag.

Ezikolweni ezinjengemaprimary school, amabalisi bakhonapho, bejwayele ukuyakhelwa izindlu zokuthi becatshise amakhanda. Ziyabe zimile, zingumduli, njalo izitina zakhona, eziyabe zisetshenzisiwe, ziyabe zingezibomvu,

Abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bejwayele ukuhamba esikolweni esibafundisa ngapha sibanikeza ilambazi lokhu kwenza ukuthi bethande isikolo ngoba besazi ukuthi kuyadliwa.

Abantwana besikolweni seprimary school bagqoke amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka abafana bagqoke amayunifomu abo ayikhakhi, okunye kuhlakaniphele eceleni kufake izandla eskhwameni.

Esikolweni esisezingeni eliphansi esilibiza sithi yiprimary school kufuze abantwana behambe ukuyafunda begqoke ama uniform abo abafana kufuze begqoke ayikhakhi amankazana begqoke alombala oyisibhakabhaka.

Abantwana ababili asebetshayisile esikolweni bagqoke ama uniform abo alombala oyisibhakabhaka. Bathwele lezikhwama zabo ezilamabhuku ukuze amabhuku angangcoli loba ukudabuka.

Kunengi okutholakala ezikolweni ikakhulu kwezezinga lokuqala kuyabe kugcwele izinto ezinjenge zitulo, amabhentshi okuhlala kanye lezimpompi ezivuma ukutshibilika.

Abantwana abafundela ukubala baqalisa ukufunda onkamisa a e i o u yikho lapha abaqala khona ukufunda iziqa zokubala.

Abantwana abancinyane abasezingeni eliphansi baphelekezelwa ngugogo wabo esikolo uyabahambisa ukuze ikusasa labo libe likhanya lokhu kuyenza bathande isikolo.

Abantwana besikolo bagqoke izigqoko ezifanayo esikubiza ngesilungu sisithi ngama uniform . Bagqoke amayembe alombala owesibhakabhaka .Baphinda bagqoka lamabhulugwa . Amankazana wona egqoke iziketi ezilombala wenhlabathi.

Abantwana ababili bagqoke amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka baya esikolweni. Bahamba lapho okulo mhlabathi omhlophe khona nke, njalo okulobhuqu emaceleni.

Ezikolweni zabantwana abasezingeni eliphansi esikubiza sithi yiprayimari skulu kujayeleke ukuthi iminyango yakhona iyabe ifile esikhathini esinengi ngoba abantwana bayabe bengakakhuli kakhulu abacabangi bayabulala iminyango ngokuyitshayelela nxa bevala.

Ezikolweni zalezi nsuku ikakhulu ezise zingeni eliphezulu loba emakolitshi abantwana abanengi bayafundiswa ukuluka abantu loba ukudweba ubuso babantu ukuze bebe bahle.

Izifundi ezisezingeni eliphezulu esilibiza sithi yi secondary school bejwayele ukuyenza imisebenzi eyezandla enjengokuthunga loba eyoku kanika izimota besasesikolweni.

Owesilisa uthwele okuyinsimbi akusebenzisa ukubaza; lokho kumenza ukuthi ahambe ayefundela ezingeni eliphezulu esikolweni se kholitshi ukuthi ufuna ukubayini akwenze ngamandla

Abantwana bakulezinsuku sebethanda into zokufunda ikakhulu abasezingeni eliphezulu bandise ukupasa nxa sebebhala izibhalo zabo zase form 4 ukwenzela ukuthi bahambe emakoliji

Ezikolweni ezinjengamasecondary school loba emakolitshi esikubiza ngesilungu sithi yitertiary education ababalisi abakhonapho abasatshayi abantu ngoba bakhangela ukubana abantwana bayabe sebekhulile.

Ezikolwe zezinga eliphezulu loba emakolitshi abantwana kulezi nsuku sebefundela imsebenzi wezandla ukuze bengathwali nzima sebekhulile baphangise ukuthola imisebenzi yokugcina abazali

Abezempilakahle ezikolweni ezisezingeni eliphezulu loba emakolitshi bahlala bexwayisa ukubana nxa besiza esikolweni ikakhulu ma befuna ukungena endlini yabo yokufundela kufuze begqoke amabhatshi abo amhlophe nke.

Abesifazana abasebenza ngezempilakahle bagqoke izigqoko zabo ezimhlophe nke emakhanda bagqoka ingwane zabo abazivikela khona emkhuhlaneni. Izandla kufuze zihlale zivalelwe phakathi kwamagilavisi ngasosonke isikhathi

Umbalisi umile phakathi kwabantwana besikolweni abasezingeni lesibili ngezokufunda bayaqhuba amaphetshana abanye baqhuba amagwaliba abanye baqhuba amabhuku ngokwawo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu emfundweni esikubiza ngesilungu sithi secondary school bajayele ukuba lezipho ezehlukeneyo ezinjengokuhlabela, ukugida kanye lokutshaya amakathali.

Abesilisa abathathu bahlezi phambikwabo kulemitshina yokusebenzisa eyemakolitshi loba emayunivesithi. Owesifazana uhlezi phakathi kwabo laye ukhangelile ukubana leyo mpilo eyenziwa ngamadoda uyayikwanisa ukuyenza.

Abesifazana sebejayele ukuthi abathandi ukwenza imisebenzi eyenzwa ngabesilisa nkodwa intsha yamanje isihlakaniphile isiyenza noma yiwuphi umsebenzi ungaba ngowokulungisa amagetsi loba owokutshayela izimota.

Ezibhedlela ezinengi loba ezikolweni abantwana abangabafana abayenza ezempilakahle sebebanengi kakhulu bakhona abasebenza ukulapha inyamazana ezeganga loba inyamazana ezihlala emakhaya

Amajaha asezingeni eliphezulu afundela ukuba ngodokotela ahlala egqoke amayembe amhlophe nke. Lokhu kubafundisa ukuthi behle beqalise ukuhlanzeka besesebancinyane.

Umbalisi ofundisa abantwana abasezingeni eliphezulu umile phakathina kwabo uyabafundisa abantwana balalele ukuthi uthini njalo bafuna ukuthi ikusasa labo livuke likhanya.

Ezikolweni ezisezingeni eliphezulu loba amakolitshi, abesilisa kwejwayeleke ukuthi bephiwe izigqoko ezifanayo, eziyabe zilombala oyisibhakabhaka nxa sebesebenza.

Abantwana besikolo ebasezingeni eliphezulu bagqoke izikipa zabo ezilombala ohambelanayo, ofanayo, olombala oyisibhakabhaka. Kukhona lomileyo obathatha imifanekiso

Abesilisa bamile basemkhankasweni, njalo balande abantwana besikolo. Abantwana bahlezi phansi balalele. Bobabili omnumzana bagqoke amagogolosi emehlweni.

Umfana udlala umdlalo wezandla esiwubiza ngesilungu sithi yibasketball. Uyeqa uma emoyeni ngezinyawo ibhola lalo liphezulu elihlohlela.

Ezikolweni ikakhulu ezesekhondari kujayele ukufakwa ibhakane loba umduli. Esangweni lakhona kuyabhalwa ukuthi isikolo sibizwa kuthiwa yini.

Umntwana omncinyane ogade imota. Ugqoke impahla zakhe zokudlala ibhola .Ulinde umzali ukuthi abuye atshayele imota amhambise lapho afuna ukuya khona, lesikhwama sakhe esibomvu gebhu.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezingeni eliphezulu sebejayele ukufaka umabonakude ukuze abantwana bazwisise nxa umbalisi eyabe ekhuluma akusafaki lakudala ukuthi wayechasisa ethwele ugwalo kuphela

Abantwana ababili bayaqhubana abangamankazana esikolweni bayafunda. Kuyingozi kakhulu ukuthi abantwana bebebehamba bebabili ikakhulu bengamankazana ngoba basuka betshelelane eceleni ngokukhomba, imali zabadala zihambe zikhala.

Ibhakane elilombala o dull angakhanyiyo ukubana uluhlaza loba uyisibhakabhaka uphakathi laphakathi kubhaliwe ngamabala amakhulu ukuthi yisikolo esigcina abantwana abancinyane.

Ezikolweni ezinjenge secondary kwejayeleke ukuba lendawo lapho izifundi ezidlalela khona imidlalo yazo indawo le ijayele ukuhlanzeka ngoba labazali bayake bevakatshe esikolo bezebukela abantwana nxa besenza imidlalo yabo

Umntwana ongumfana ugqoke amathenisi akhe alombala oluhlaza tshoko waphinda wagqoka izigqoko zakhe zebhola ezilombala oyisibhakabhaka , uhlezi phakathi kwemota

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezezinga eliphezulu kwejayele ukufakwa ibhakani eliyilo eliyabe liyamukela abantu abayabe besiza kuleso sikolo, kungaba ngabantu bemzini kumbe ababajwayeleyo nje.

Imota emnyama yejwayeleke ukwusatshwa ngsbantwana abancane ngoba kudala izimota zazihamba libhalwe ukuthi valelisa uyihlo lonyoko. Kuyabe kungamasela atshayela lezo zimota.

Owesilisa uhlezi yedwa .Ugqoke ibhatshi elimhlophe nke. Kusezingeni lesibili, kukhanya abantwana bonke balovile esikolweni bekhangelele ukubabhalisa umhloliso.

Ezikolweni zabezempilakahle loba ema University bejwayele ukufakwa indaba abayibiza ngesilungu bethi yi program lapho abayabe belandela khona ukuthi benzani ngasiphi isikhathi.

Amabhakane amanengi ezikolweni zasemayunivesithi ayabe ependiwe ngombala omhlophe nke abe sehlotshiswa ngombala oyisibhakabhaka lamabala angkhona ayabhalwa elinganiswe.

Imitshina eminengi etholakala ezikolweni eziphezulu, ezinje makhilitshi loba emayunivesithi, zijwayele ukuthengwa nguhurumende ukuze izifundi mahala zisebenzise zingabhadalanga lutho.

Ezikolweni ezinjengamayunivesithi phansi kuyabe kugandelwe izitina ezinhle, bayathanyela nsukuzonke ongakwaziyo sengacabanga ukuthi mhlawumbe kusehoteleni.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu emaYunivesithi kujayelwe ukuthakazelelwa izinto ezinengi eziyabe zinjengama mother's day njalo futhi kuyathakazelelwa lelanga lelanga lezisebenzi.

Ezikolweni ezinjenge makolitshi loba ema University kujayelwe ukufakwa izitina phansi zigandele ukuze imota ma zingena lapha zenelise ukuhamba kuhle.

Imiduli yezikolo zemaYunivesithi ejwayelwe ukuyakhwa ngezitina ezibomvu eziyabe zitshisiwe besebethatha umabonakude bemnamathisele phezulu emdulwini ukuze izifundi nxa sezifuna ukubukela ibhola zikholise kakhulu.

Emidlalweni eminengi yebhora bejwayele ukufaka isamende ukubana abadlali ma sebedlala bengabhuquki enhlabathini kodwa bedlale kuhle imidlalo yabo bengazange bangcola.

Ezikolweni zabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu kukhona ukuhlanzeka okusezingeni elingafuni umfana omncane. Amabonda ankhona imiduli iyabe ipendiwe imbala elithanga eminye ihlotshiswe ngemhlophe nke.

Abafunda ezikolweni ezinkulu ezinjengama university loba emakolitshi kufuze behambe begqoke behlanzekile bebahle ngoba bayabe sebelungele ukubana sebengaya sebenza iloba yisiphi iskhathi .

Kulezinsuku ezikolweni ezinkulu ezinjengama-university, akusasetshenziswa ugetsi, ngoba uyaphangisa hamba, njalo usebiza inkulungwane zama dola amanengi. Sekufakwa ama-solar.

Ezikolweni zezingeni eliphezulu ezinjengama yunivesithi omama bayahamba begqoke impompi, amabhulugwa angani ngawabantu abathengisa umzimba. Akumelanga kunjalo, kufuze begqoke iziketi ukuzebebonakalise ukuthi bangabomama.

Ibhakani ilombala omhlophe nke laphinda lanxibaniswa lombala oyisibhakabhaka kwabhalwa amabala amakhulu ngombala omhlophe nke.

Ezikolweni eziphezulu ezinjengama kolitshi loba amayunivesithi iminyango yangkhona iyabe ibhaliwe inombolo njengokuthi befake amaqanda lesikhomisa okutshengisa ukubana umuntu okumele engena khonapha ngosebenza lapho esikolweni.

Abesilisa ababili bamile ngaphandle kwesikolo sabo okufunda khona abantu abadala. Bagqoke izigqoko ngoba eskhathini esinengi amayunifomu awa ayabe engekho ezikolo lezi.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengamakolitshi, loba amayunivesithi, kukhona izindawo lapho omongikazi abangena khona begqoke amabhatshi abo amhlophe. Kufuze engene evale emakhaleni ukuze angaphumi esekhwehlela loba esengenwe luthuli.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama yunivesithi kwejayeleke ukubalezitulo ezinengi eziyabe zikwana ukuba ngamakhulu alitshumi. Lezo zitulo zejayeleke ukunamathelana ziyabe zilombala obomvu gebhu.

Abantwana abafunda izifundo eziphezulu ezinjengama university, Nxa behamba bahamba lezikhwama. Bafike baphiwe amakamelo okufaka. Impahla bayabe belengisile phezulu,

Ezikolo zabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu, kuhanjwa kugqokwe izigqoko lokhu kwenza abangatholiyo imali behlale bedidekile ngoba umuntu uyabe phinda isigqoko esiwani ngasosonke isikhathi.

Amatafula amanengi awabantwana besikolo abasezingeni eliphezulu ikakhulu abayabe besemayunivesithi, ahlala ehlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba idoti ayifunakali.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama kolitshi loba ama yunivesithi kwejayeleke ukuhlanzeka kuleyo ndawo ongakwaziyo uyabe cabanga ukubana usehoteleni ngoba lotshani bakhona buyathelelwa.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama kolitshi loba ama Yunivesithi kuyatshiyana ukufunda kwangikhona. Abantu bavame ukufunda begqoke izigqoko ngoba bayabe sebengabantu abadala.

Imiduli eminengi yezikolo zasemaYunivesi yejwayeleke ukuba mide. Lokhu kwenza ngoba banengi abantwana abayabe befunda khonapho njalo bafunda izinto ezehlukeneyo.

Ezikolweni ezinjegama kolishi loba ama yunivesithi kwejayeleke ukuba lesakhiwo eside kakhulu lokhu kuyenziwa ngoba abantwana abafunda khonapho bayabe bebanengi.

Owesilisa uhlezi phambili ugqoke ibhatshi lakhe elilombala oluhlaza tshoko njengamasotsha ngaphakathi ufake iyembe elemizilazila.

Emayunivesithi abantwana bayakwanisa ukuhlala ngababili loba bebathathu. Lokhu kuyenza abakhula bengamatshapha bekhiphe izicathulo betshiye loba ngaphi ngoba bayabe sebefunda ukufunda izifundo zabo zantambama.